Fracture symptoms of fracture. how you take know sey you get fracture, fracture fi happen for any part for your body. E fi happen for your hand, e fi happen for your leg any part of your body. So mey we take for instance sey e happen for your hand, wetin be di symptoms wey you go dey get, wetin be di signs wey you dey get sey you get um fracture for dat hand. dey feel serious pains for dat hand, you no go fit raise di hand go up, di hand go dey pain you well well, oda symptoms be sey, you go come dey feel sey di hand don damage. You go come dey sey, ahn ahn, wetin happen, d hand don break, e don damage, wetin dey happen to your hand? Den another symptoms be sey, you go come dey feel sey your hand na don undergo deformation, sey um your hand don deform oh, sey wetin be dis one oh, why your hand come be like dis oh, e nor dey bend, e nor dey straight oh ehen, den another symptoms be sey, you go come dey get swollen hand, be like sey di hand don swell and e come be like sey you dey see wound for di hand um. So dis thing fi happen for, even for leg. So if you dey get all those symptoms, na for you to go hospital, you go go hospital, dem go come do x-ray for you, dem go check di hand, or di leg, or any part of your body wey dey experience dis symptoms wey I just make mention of, so dem go come check, if dem check am finish, dem go come tell you whether di hand actually break or not. um, so e good sey if we dey get all doz signs, mey we go hospital, mey dem do am check x-ray make dem confirm to know wetin happen for di hand, nor be sey, you go just dey assume um.

my pipu una gooday o how una dey na? today eh we won discuss topic very important topic o we de call full bodi master health checkup so d thing about full bodi master healt checkup you go ask yourself wetin be di meaning of dis big eh language i neva hear dis kind word befor o. dis full bodi master health checkup, talk about how to check your bodi d entire part of your bodi to mek sure sey your bodi dey work well like your organs sey if your organs dey work well, like your kidney if e dey work well to check your liver weda e dey work well to check your profile of your bodi weda e dey work well you also check your blood sugar, den you also do x-ray to mek sure sey every part of your bodi dey work well, to know if any yamayam disease dey you bodi so dat you go know as you go tek um go hospital mey den treat you. so e good mey e be say e dey very important because if you no know as your bodi be, e go cause problem later o. so dis master health checkup dey very important o so dat you go check weda any chronic disease dey pesin bodi pesin go go hospital dovtor go check to know di level of um cholesterol wey dey pesin bodi to know di bodi weight, to know di blood pressure weda your blood pressure dey ok. so now if you won do dis master health checkup, e get a lot of way a lot of method wey e dey use oh. you need to prepare yourselfbefore de fit do dis kind of checkup for you. so now if you won go do dat master checkup mek sure sey dat particular time you avoid cigar no smoke o, no tek any tubaco no tek any alcohol, with in twenty-four housrs mek sure sey you no tek anytin wey go cause di result mey e no come out well. den if you dey go di hospital won go do di checkup, you go you go carry small for inside container na very small sheet we talk o no go park sheet dey cari dey go hospital o. den you go tek at least eh four glasses of wata, den you need to prepare yourself well you need sheet you no need to eat food at all before you go so dat den go get di right result give you so dis um master health checkup to check am self, e no dey too dey tek long o na to jus check your urine your piss your sheet wen you carry go, den de go check your blood sample weda your blood sample dey ok. So dis master health check up na na two types of test, den dey check o. e get wetin dey call um patology test, and radiology test. so wen we talk about di patology test wetin de dey check we go just check weda di pesin get cancer, de go check weda di psin get cardic arrest de go check weda di pesin get diabitis, de go check weda d person get any deficiency for iron cause our bodi e get iron wey we need so den go check weda any of di iron dey deficient for inside di person bodi. Den check di lipid weda lipid dey function well. den check di liver weda di liver dey ok, but if you talk about di radiologic test, dat won di kind of tin wey de dey do de o just check pesin chest usig um x-ray to check pesin chest. den do new new xray also to de check di pesin with xray. So you know say if you won do dis kind of um test now den go do xray for pesin den dey do scan but pregnant women e no good mey dem do xray for dem because of di unborn child mey e no go affect dem but other pipu na de fi do. So now you go ask say this master health check up weda e get age age limit no o e no get any age limit o anybody fi do am even small pikin ft do am o because u go see small children now sef um den dey get respiratory disorder den no dey fi dey breath well some dey sey dem dey get blood sugar problem so everybodi need dis master health check up e need to be at least once in a year. my pipu una don hear me so? tank you as una lis ten I pray sa mey una dey do dey do dis tin wey i talk oh una do well oh una bye bye o.

Though we wan look at one important topic wey be our health, how to check our health, to know di kain of screening wey you need to do, den to know di kain of test wey you need to do for your health becos before any problem start for your body na you need to go hospital wey dem check your body so dat you go know, you go know weda you get any problem so dat dem go fit get cure and better treatment wey dem go treat you. So if you wan go now to check di kain of screening wey you wan do, dis kain of screening wey you wan do depend on your age, depend on your family background and e depend on d kind of food wey you dey eat, weda you dey smoke [urn], so before you go for any check up now you need to write some, know some kain of tins wey you need to get for mind before you go. So you need to know about your family background, you need to know di kain of [urn] screening or vacin wey you wan take, den you need to write down some question wey you need to ask wen you reach dat place [urn], so wen you reach dat place dem fit check for your health control, den fit check weda you get high blood pressure, dem fit check for your scale ageing [urn] so e good wey be sey we know all dose tins before we go fo any check up.

today we wan tok about um how to prevent um HIV around us, around awa community, around any where wey we dey the country wey we dey, the city wey we dey, the village wey we dey how you fit take prevent um HIV. dey fit prevent HIV na when dey use um you wan have sex, and use either condom or you use um loop um so, apart from sey you wan prevent HIV dis um condom fit still help to um stop you to get some sickness like um claymedia or gonorrhea or syphilis um also mek we still try to avoid um some inje um needle and um injection wey be sey dem don your use before ,um mek we try to avoid am, um as you still dey take, use um con he stil dey help pipo to prevent some kind of sickness again like um hepatitis B and um lycil um no be sey um shame dey dis ting, shame no dey we need to wisen up so apart fron condom, den still get some kind drugs wey you fi take he dey reach seventy two hours like pep if you take dat pep now the drug na drug na you take for at least for one month den we still get another drug wey dey call prep um sey dis um pro prep you still take am at least for one month in go still help to stop mek dat person no um contact um HIV den, we still need to see awa doctor, mek dem sey doctor fit tell you more about dis ting sey, because sey treatment also serve as um prevention cos by the time you dey treat yoursef na you fit still prevent the spread of dat um HIV for he body um because dem get some viral load of um the sickness in dey inside the body wey be sey you no fit detect um undetectable sickness fit con occur by the time person get HIV dat time you go con see different kind of sickness because the body immune system na no fi no fit fight again. the antibiotics everyting don die, no fit fight again some sickness so na in mek the person any sickness wey just enter the body na wey he suppose body body suppose to fit stop, no fit stop am again um so na in mek we need prevent dis ting dis um HIV so dat mek person no get am at all at all, um so for more information now you still need to um visit um dis um website wey be US mobil um HIV dot org dot AU so, dis one na we still go dis particular website you go still know more of about it

eh eh! my pipu I don come again for dis particular time oh, di topic wey we wan look na be sey how to prevent HIV oh, if you wan have sex with somebody wey you no dey sure of abegi oh make you use condom oh, den if you wan use any object wey be sey na sharp object like razor blade, like [urn] injection, like [urn] clipper I beg you oh no use somebody own, pesin wey you know dey sure of no use dat pesin own oh, I dey tell you I beg you oh. Den we still get some drugs wey you fit take oh, wey dey dey call pep and prep oh you go take am for one month e go stop di transfer of [urn] dis HIV, den if you wan have sex you fit do oral sex for somebody but di problem be sey dat oral sex wey you kon do now to prevent HIV if dat pesin get anoda sickness like gonorrhea, you fit see syphilis e fit still transfer oh [urn], den if you get any partner wey be sey e get HIV try advice dat partner wey be sey wey im dey take im drugs so dat one go avoid di spread of di HIV to anoda pesin oh [urn], I don talk my own oh dey say who get ear Mey im hear now oh, tank you oh.

Today, we wan tok about one important something wey be house keeper role, incase you dey work for hotel, and dat hotel, fire just wan happen for dat place, wetin you go do, na in be di topic wey we wan tok about. So, di first thing wey you go do, you go press di alarm botton, so dat di emergency team de go dey aware sey, something dey go on here o. den, yoh call di emergency number to inform dem sey ah, see wetin dey happen o. also na pipo wey de lodge um for dat hotel, yoh try to carry dem go one particular place wey dey safe for dat hotel, you and dose pipo una stay for one particular place wey be sey, fire no go fi reach una, you chech out for windows and doors, if anyone be sey e dey open yoh try to close am. If you notice any of your team members de dey do mago mago for dat hotel wey be sey e fi cause fire, report all dose pipo to your supervisors, so na supervisor naim go con know wetin to do to dose pipo, know sey you don play your part. Every hotel get um fire extinguisher, try to learn how to use um fire extinguisher, so dat incase any thing like dat happen you know wetin you go do. Another thing be sey, for hotel de get some inflammable chemicals wey dey fi dey use. Wetin we mean by inflammable, e get some chemicals wey e fi cause um fire, so try to know di precaution, know details about dat um chemical before you start to dey use am, so dat you go know wetin you go do, mey e no so dat, dat chemical no go cause um fire, for dat um hotel. So try to know things about di hotel, everything wey you need to know to avoid um fire.

Dis morning we wan look um how covid nineteen dey affect sleep, how covid nineteen dey affect the bodi, covid nineteen wey we call coronavirus and dis coronavirus naim be wetin happen for dat two thousand and nineteen, dis um coronavirus na of two type e get d one wey dey affect human being and and anoda type, wey dey affect human being naim dey call sars covid and covid, d one wey happen for two thousand and nineteen naim dey call sars covid two, so dis sars covid two de way e dey work for bodi like say ein dey form plenty for inside the cells dey form like um protein, den dis tin dis um virus con dey attach imself inside the bodi den d way e dey take affect peson, wen peson dey use im mouth, dey use im nose naim e dey take affect the peson, covid nineteen as de cells dey work inside e still go dey release d covid nineteen inside the bodi, cuz d nucleus everything go con enta in form sac dey spread inside d bodi den go con release the covid nineteen virus inside the blood stream of the peson, den d tin go just dey there flow inside the system of d peson so from there d tin go dey grow inside so d tin go con dey manifested for d mey peson get this covid nineteen mey we even see am afta two to ten days naim d peson con dey get um symptom covid nineteen so d peson con dey get symptoms like headache e go dey get fever e go dey get cough to breathe self e no go fi dey breathe again, d oda symptoms naim be say peson go fi tired e go get stuffy nose, e go get sore throat, e go dey vomit, less appe ten t, you no go fi dey smell well, um some pipo d sickness dey get am dey fi treat dem for house cuz d symptoms e no to dey severe for them so whi some fi get the sickness but dey no go get any symptom but if anybody see say e no dey fi breathe well na to visit [um[hospital so dis sickness now e dey affect pipo wey be say de dey from seventy five years and above if dey catch d sickness d tin go dey severe for deir bodi well well some pipo dey wey be say den go because of d kind of sickness wey don get before the tin anoda go con dey affect dem dey go first get um diabetes, severe obesity, kidney disease, liver disease, take drugs before so dey claim dis covid nineteen deir own e dey severe well well tin go dey den get this covid nineteen e dey severe well well for dem d tin go jus dey spread um well well so fast so make sure sey six feet away from oda pipo no dey very close to pipo so dat you no go fi collec am, contact this um covid nineteen.

my people, una well done o, how una dey now, one important topic na e bey say how the covid19 dey affect um our lung um so wetin wan try to explain na im be say when person breathe in air, the air na pass from nose to the mouth down to the airways, from the airways down to the lungs of that um person, now this airways now, e get one particular sack sack from there na im the air wey person breathe in e go come waka inside the body as oxygen and dis oxygen na im go come spread inside the person body enter all the whole details for body person body for kneel down, so that person go con dey breathe well, from then don breathe um dey go come breathe out as carbondioxide. Now, Covid 19 if na de virus wey dey cause na im be de um by the time it break down the person breathe in inside um covid 2 lungs e go con de affect the wey suppose to suppose to waka for the body enter all the whole tissue, now the person now no go fit breathe well again um all those um blood vessels nowno go dey work again, the tissue now dey will cease, the person now,e no go fit breathe at all wahala don happen for the person body. some people wey now wey dey high risk of this um covid19, na people wey get chronc lung problem um people wey be say dey first get um heart disease, people we say, they first get blood disease, dey get very high risk of this um covid19.now, to for us to saveguard ourselves na for us to dey wash our hand, na to try to dey use nose mask, dey try to dey use hand sanitizer, try to avoid all those crowded places if you go rat go dey, people go too much try to avoid such um places um then try to stay for where people dey, try to dey at lea at least um six meters away from um away from people um so that you prevent um dis covid19 spread to your body um and thank you na, as una don lis ten to me una bye bye o, una do well o, bye bye

today we wan look one important topic, na im wan talk about, which is um the mechanism of cough, wetin dey cuss persin to cough, um if you wan cough, cough no just dey occur like that, e involve some mechanism um just like um your ten nis ball, te occur bout fifty miles per hour, just like baseball dey occur about eighty five miles per hour um, when you cough, the air from your lungs will occur about one hundred miles per hour, very fast, then wen you dey cough, you need to um, cos of um um clear the unwanted breathing passage of what as you dey cough so, unwanted air, we dey your bodi, dey try to what, to clear them off, then, te about de vocal cord now,, as you dey drink wota, de wota now enta the wide part of your brocha cord, your vocal cord go dey wide open, dey con result to additional air dey enta your vocal cord, then your epiglotis gland now go con dey wide open, den extra air now go con dey enta your lungs dis one go con increase the pressure now, he con dey create sound for your vocal cord, the thing con dey get like rushing sound, go dey occur for your vocal cord, den this one go con result and the air now e go dislodge itself from the airitank from your vocal cord, so dat is why you con see the pesin just dey cough, na the tin wey happen be that.

Today we wan look how ebola dey attack di body, ebola na very deadly disease na wey be sey if pesin get di virus within eight to ten days di pesin go don start to dey get di symptoms [urn], so di symptoms na be sey di pesin go dey get headache, dey get [urn] pains all over im body, di pesin dey get fever, go dey get [urn] sore throat [urn] so wetin dis ebola virus dey do go try to destroy di immune cells for di inside dem di immune system e go make sure sey all di blood vessels e destroy dem so kon make di blood vessels now dey useless, so instead of di immune cells to fight dem e go destroy all of dem [urn] so as e destroy dose blood cells now di pesin now go kon dey experience dehydration, den low blood pressure, so dis now go result to di pesin fit even die if dem no treat di pesin well so naim make if pesin get any of di symptoms na to rush di pesin go hospital make dem treat di pesin sharp sharp before di pesin go die.

Today we wan talk about syphilis, syphilis na di kain of um sickness wey be sey pesin dey get am through sex um wen you make sex with some body wey be sey di pesin get am dem go easily transfer am to you um but wen somebody get dis syphilis no be sey you go just, di tin dey kill pesin na, dey get injection wey pesin go take um na antibiotics injection wey dey call penicillin by di time pesin take dis antibiotics injection dat syphilis e go comot for di pesin body, but dey get some pipu wey be sey if dem take dis penicillin injection, di tin go dey react for dia body dey dey allergic to am e go dey react for dia body, dose kind of pipu dem get anoda antibiotics injection wey dem go give dem becos no be every body dem body be di same um. So after di pesin don take dis injection e dey advisable say mey pesin still go back to di hospital after twelve weeks mey dem check weda di tin don comot from di pesin body, na so e just be.

now we wan tok about how nutritions supports the body immune system awa immune system na complex um network wey contain walls awa organs awa cells and tissues and the kind of food wey we dey eat now, go help the immune system, because the immune system na in go help you to fight disease for awa body so, the kind of food wey we dey eat and whichever um nutrition, whichever food so the kind of food wey we dey eat na in go help the immune system and most about seventy percent of the immune system dey find dem for awa guts eh um so now we need some kind of um nutrient some kind of food wey we need to eat um wey go help awa immune system so, the first nutrition wey we wan tok about na in be protein so, we tok about um protein the protein contain um anti bodies wey dey help the immune system hanf the kind of food wey we go fi eat na wey go give us protein na in be fish na in be meat, na in be egg na in be beans eh um so when you eat all dose kind food wey contain protein he go help the body, immune system den the second tin wey we need to know na in be vitamins um and we get different kind of um vitamin tok about um vitamin C vitamin C again still dey help the immune system and dis vitamin C we dey get am from citrus like um awa vitamins like from um fruit eh um like orange den another one na in be vitamin A vitamin A dey help to regulate the body immune system and vitamin A we dey get food wey we from dey get am, we still dey get am from fish um den even vitamin E again he still dey help the body system, and vitamin E we dey get am from vegetable oils den we tok about vitamin D eh um vitamin D again na still someting wey be sey he still dey help the immune system and dis vitamin D we dey get am from um fish and egg den tok about um, zinc again zinc na very important one again wey be sey he dey help awa body immune system and dis zinc we dey get am from tings like um beans like nut tok about um groundnut um na we for dey get awa zinc [?[so he good wey be sey we need all dis nutrient for awa immune system to work well, so dat awa immune system go fit fight every disease wey wan enter awa body

today we wan tok about how stretch really dey help awa muscles so we tok about athletes before dey go for any game, any exercise dey wan do de dey do stretch first doh stretch deir body even footballers na wetin dem dey do as dem dey do dis one the ting go make dem sey dey no go get muscle tears or strain as dem dey stretch deir body the ting really dey help dem um so we wan tok about wetin really dey happen for the body when you stretch he get two types of stretching we get the dynamic stretchings and the static stretchings when we tok about dynamic stretching like kind of stretching wey be sey he dey in motion um den dey stretch your body in the form of sey he dey motion but when we tok about s s static dey one place, you fi just raise your leg up, um just dey one place you dey stretch dat leg. so, the way dis stretching dey work for awa muscles he dey different from um rubber band tok about rubber, rubber dey elastic dats why when you stretch rubber after you don stretch am finish, den he go return back to he initial stage from but when we tok about awa muscles awa muscles dey disco elastic so the way awa muscle dey work he dey different from dat way the rubber dey work when you dey stretch still dey protect the tissues for awa body he dey protect awa bones as you dey do dat stretching, because na exercise you dey do, you dey exercise your body as you dey do dis exercise the tissues go dey help to dey protect dem your bones he go dey help to dey protect dem for your body den even the conch as you dey stretch he go dey help to protect all dose part for your muscles also na as you dey do dis stretching so he go really dey help your brain sef your brain go dey function well, go dey reason well as you dey do dis stretching because the ting dey help your brain help every part of your body um because even your body na go con dey very flexible sef your body no go dey very strong like one kind strong steel like dat your body go just dey flexible go fi dey move your body well um go dey free even your blood go dey flow well every part of your body go just, dey very ok so na in mek all dose footballers na by the time des do dat stretching before de enter field, when de enter field de play dat football the ting no go affect deir muscles de go dey free um, because but if dem no do dat sretching before dem enter field dem con dey play dat football before you know doh dey get um arm string um problem deir muscle na go con dey affected um so by the time you dey do dis stretching he go really help you, he go mek your body dey flexible, you go dey very ok eh um so even dey tok am sey he good mek person deys do dis stretching sef at least for ten minutes in a day, everyday try to dey do dis stretching because, he go help you for two months dey do stretching everyday for at least, give yoursef at least ten minutes as you dey do dis stretching he go dey help you your body go just dey very ok your brain go dey function well, every part of your body go de dey very ok, mek we no just say because of um laziness we no wan do dis ting dey improve awa long terms um activities for awa body sef as we dey do dis stretching no be sey na just immediate um sef we dey improve your long term but, oyibo tok sey too much of everyting dey bad o, no be sey dem sey mek you stretch you go con over stretch yoursef you con overdo dat stretching um, the ting go still, affect you fi con still affect dat your muscles, muscle wey you want mek he dey flexible so con overdo am he go affect am, so when dem sey dem get limit to everyting wey you dey do just do am to a particular limit um na so he just be my pipo

Today we wan look how de tek dey transmit um COVID-19. So de dey transmit COVID-19 when you dey in contact with um person wey e get am, close contact with pipo, den in con dey where be sey crowd full well well, dey dere. Den, e con dey where be sey person wey e get di COVID-19, di person na cough, di person e sneeze, di person breath den dat COVID-19 virus go come out from dat person body as e dey cough so. So, di thing go con spread for di environment, so larger one of it na den dey call am droplet, den di smaller one of it de dey call am herrison, so di thing na go con dey di air, so person wey no con get COVID-19 con come dat place by di time di person cough, di person sneeze, den dat particles now wey don ready dey air, e go enter dat person body di person go get COVID-19.so where anywhere we dey now, we go try to dey like at least 1metre away from other pipo mey no gum gum body with pipo. Den if you dey wey pipo dey like dat mek sure sey, you open window so dat breeze go dey enter di environment, um, no be sey you go just dey where breeze no dey enter, dey go still try to dey use um mask, you go wear mask, so dat you go fit dey safe. Den, you still dey tek vaccine, e get COVID-19 vaccine, wey de dey tek, dis vaccine go still help to prevent person not to get um, dis um COVID-19, um um, dis message na from world health organiz.

today we won talk about how you fit give yourself some pro ten ous injectin. first and foremost you clear a flat working surface where you wan for do your work den you wash your hand with hadn sanitizer yo was am well well den you dry your hadn mek sure sey your hand dey very dried so di next thing wey you o kon do you na assemble di tins wey you wan use, you put dem for your table you get your neele and cyring, your brush, den di container wen be sey you wan put di us needle and cyring. so di next tin wey you go kon do now be sey you mek sure sey di val na di mediaion your doctor prescrib na in e just be you check for di expiring date um if di tin don expire no use am oh. D next thing wey you go con do na check di wrapping of di needle and d cyring fo any damage if damage dey so if e be say di wrapper don open before don damage, no use am again den you remove di cap from di jar ok keep di cap on di needle for now because you no need dat won den you clean di rubber stopper wit one alcioho swab you make sure you clean am well well to remove any dust, if any dust dey, you go clean am commot, een dinext tin you put bagdey purge an, you draw air inside d cyring di amount of air wen you go drop inside di cyring go be the exact amount wey your doctor prescribe for instance if doctor prescribe zero point five na dat zero point five na in we go draw inside to cyring. di net tin, you prepre your cyring ok den you pull di cap of di needle, you kep di valve on a working surface insert di nedle straight down trough di rubber stropper after you don do da won finish, you keep di needle inside di valve you turn d valve with cyring upside down di needle go point upwrd, um so you go push di down to insert air iside d valave you dn di needle through di rubber stopper only one time na in go still do dat won you mek sure you cover di tip of di neele den you put back on d badger and draw di correct amount of medication wey your doctor tell you. you keep di needle pointing upward and you tap di cyrng to push any bubble to di top, den etremly push di purger up to force bubble out of di cyring. so because dis injection e go mek di tin no pain you if den give you injection but if di air too plenty inside, e go reduce di medication wey your doctor give you. den you o put di cap back in di needle ok den you o kon select di place whre you go give yourself injection normally dis injection de dey give am for near your hand, leg or your abdomen after you don select dat eh place na you mek sure sey you clean d place where you for give yourself injectin you check weda di place swell weda any injury dey inside weda anybruising dey inside de go check am well well um so after you don check am finish, you clean di place now were you for won fr give yurself injectin with acohol swab and emek sure sey di acohol dry well well finish before you go kon give di injection den you tek a big pitch of skin between nyour tumb and index finger you holamwell um you check for fr di particular place well den if you won give injection you go mek sure e be by ninety degree from your akin but if you get small fat for body, e go be about eh forty-five degree from your skn um . wetin you o kon do, you o kon suffery iject yourself you go mek sure sey you empty di whole injection inside yourbodi

toda we won talk about how to gie um vaccin for inside mouth whivh is immunazation oral accin um so wetin we go first do naw, we go mek sure sey you go know di kind of vaccine we dey give for mouth di kind of vaccin wey we dey give for mouth na in be obv and ultra-virus vaccin na in de dey put for mouth. so wen di care giver come dat is di parent, pesin wey dey in charge of di pikin weda d mama or d any of d relatives wey carr pikin come di hospital, den you try to mek sre sey mey di pesin dey welcome, you talk to am well in a polite way, de try to educate di pesin, sey um dis tin na immunazation oh after dis dwan you ned to come back again oh e tell dem everitin wey dem need to know so dat next time, de go fit come because if you no talk to dem well, de no go like to follow up with immunization for deir children. so den you try to wash your hand wash your hand den di place wne you won for give dat um vaccin dat tabel wey you won use bus wey e dey we arrange am di way e tek arange di way wey we won mek e tek dey we o arrange am like dat. den, you kon if you won gie dis vaccin, you go first give dem fdi ultravirus vaccin befor opv because di ultravirus vaccin d tin plenti dey give da vaccin wen be sey di child fi dey relax mek e never start to dey cry cry mek e neva start to dey worry, so e go empty all thoe vacin wey dey inside di inside di piki mouth den before you go start before you begin di vaccine mek sure sey pesin wey e carry di pikin mek position di pikin very well, di head dey ok, use hand hold di pikin head for back before you now as a pesin na nurse wey you won giv di pikin di vaccin. you o kon open di pikin to kon suffery dey squiz di mouth so dat pikin go open e mouth well den you put di vaccine inside di ikin mout.if you won give other injection, mek sure sey na di oral vaccine na in you o first give first before you o fit give any other vaccin where be injection.

we wan tok about um how to give um subcutaneous injection dey use, by using um pre filled um syringe ok so wetin you go do now tings wey we don first tok about, um how to give um subcutaneous injection, na to just try to visit all dose website before to learn more about um subcutaneous injection so dis one wey we wan tok about na how dem dey use um pre filled um syringe to take um subcutaneous injection so first and foremost na yo gather everyting wey you need, all the supplies wey you need yo try to gather dem so you need um syringe and um needle now, so dey contain dey gather am first den you get your refrigerator, which is your fridge so dat your fridge na, before yo use dis um tey get your syringe you take am you take am comot for the fridge thirty minutes before you use am um so, you no go shake the syringe o, so dat mek he no damage the medication wey dey inside eh um den yo keep you mek sure sey you get um your empty container wey you go put the use your syringe inside, solid container he get alcohol wipe again, he get um one bandage he get wey you go use to keep all um all dose tings aside den step two, wey yo do na yo try to wash your hand either you use soap and water wash your hand yo clean your hand well well or you use um alcohol um sanitizer tey wash your hand hmm wash am well well den mek sure sey your hand um he dry um so after your hand don dry den you check the prefilled um syringe as you check am wether everyting dey according to the dosage wey your doctor tell you sey mek you take you mek sure sey dosage no pass o or wetin doctor prescribe for you or the dosage dey smaller than wetin doctor prescribe for you everyting go just dey in place as he suppose to be hm hmm den you check am well den, yo con check the syringe well, check the colour mek sure sey the colour no dey foaming the ting no dey cloudy um the colour, yo mek sure sey the colour dey clean before you use am den the particular place na wey you wan for give dem the injection, the skin dey check am say wether you wan sit dowm or you wan lie down stay very comfortable position wey you go like to stay for you to take the injection den yo try to fold your cloth, so dat he no go cover the particular place wey you wan to give your injection na for your belle side na mek sure sey everyting go dey like about two inches away from um eachother um den yo clean dat injection side dat place wey dem for give you injection mek sure sey you clean am well well den you take um dis ting tey clean dat particular eh place well, clean am well well so after you don clean the particular spot no blow the place o no blow am just um leave am mek he dry um den after he don dry den you take the um the si medicine wey you see am wey you wan use tey take the injection um den yo take the syringe inject dat particular place you empty all the whole injection inside so after he wan join inject am finish yo try to sey you wan remove am mek sure sey you count like um five, no just remove am mek the ting no break uping you den wether after he don remove am finish you discard the empty needle for dat im solid container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

My pipu una good morning oh, so dis morning we wan look anoda topic naim be how to teach how children our small pikin dem about safety incase of any emergency happen [urn]. So we get different types of emergencies wey dey happen e fit be fire oh, e fit be sey pesin get injury, e fit be sey na just um needle. So make dem know wetin dem need to do wen dose kind of tins happen wen pipu no dey with dem, so di first tin dem need to do, make dem know di phone number of nine one one incase of emergency di number to call, den anoda tin wey dem need to know, make dem know dia parent phone number or any body wey dem dey stay with, den di oda one make dem know wia dem dey stay di house address, den anoda tin make dem know where dia parent dey spot, dia parent dey always dey go um where dem always dey sit down, reason na di ones wey be sey di papa dey always dey take drink e get where joint wey im dey go, make e know dat particular place wey di papa dey go um na so e be.

My pipu una good morning oh, so dis morning we wan look anoda topic wey be sey naim dem dey call how to treat cut and graze which oyibo dey call first aid training [urn] kind of tin wey you suppose to do if pesin get injury before doctor go come maybe doctor no dey around, so di first tin wey you go do now na for you to watch your hand den dry your hand [urn], den you put on hand glove [urn] den you go kon rinse dat wound with clean water or you use tera wipe to wipe dat place den you try to clean di place, clean di place with a antiseptic, den you dry di place with clean towel den you go kon do wetin oyibo dey call stera dressing so you go use plasta, you go use plasta plasta dat place so if you feel sey you dey fear for any infection sey maybe infection wey infection no go, den na for you to seek doctor's at ten tion by taking di pesin go hospital make im own doctor again still check am so na so e just be oh, so na tank you as una lis ten una bye bye for now.

We wan talk about how you go take treat fever for house, if pesin dey get fever for house wetin you go do for emergency case. So first and fore most you check for di temperature of di person whether di temperature dey high or whether e dey above thirty seven degree census den you check for di plain skin, dey check whether di pesin dey feel cold whether e get shiffery, whether e dey gush im teeth, den check for whether di pesin body dey hot, whether e dey of [2] of skin dem you use your thermometer now to check di pesin temperature, dem you give dem cold drink, den you give paracetamol, if di person dey below sixteen years no give am any aspiring product, den you call di doctor for medical advice if dia temperature dey above thirty nine degree census called di doctor or agents advice line den if dia condition get worst you call for an ambulance den make dem prepare di pesin for treatment. So remember wen pesin get fever wetin you go do you check dia temperature, you keep dem cold you give dem plenty of cold drink, temperature dey above thirty nine degree census you seek for medical call den dey drink ambulance, you wan know much about dis check sja.org.uk to get more information about how to treat fever.

igloo, igloo na emergency shelter wey dey help pipo wey be sey, dey no get where to stay, dey no get house, de dey homeless, pipo wey be sey, instead of dem, de con dey for under the sun, de dey rain dey beat dem, dey no get where dem wan sleep naim den provide, dis igloo for, so dat de go fit dey dere dey stay inside. so inside dey warm, inside be about um fifteen degree celsius to eighteen degree celsius, so if you dey inside, you no go dey feel cold um. and the way dem tey do am be sey, e dey err detachable, you fit detach the ting, you fit fix am. if you wan fix am, within few minutes, you don fix am finish, e no dey waste time at all. and na two type de dey see de dey see the single one, and the double one. the double one na in married people dey stay um. so you go dey inside, you go dey comfortable, you and your partner. so the following day morning, for everyting una get another location wey una dey go, na to dismantle the ting na carry comot because, the ting you fit dey carry am go different different location dey set am um, anywhere wey you wan go, you wan go for picnic o, yo fit use am, yo set am, you and your partner na stay, na stay comfortable um, instead of una to con dey find where una wan stay, where anywhere una go for picnic, wey dey do dat place na um, bush dey dat area, where una go con dey inside um bush. stay dere rain dey fall, rain dey beat una, sun dey shine sun dey heat una dere una go just sit down for inside dis igloo, na go dey comfortable inside.

today we won talk about di important tin wey you need to know wen you get belle um before you born those tin wey you need to know na in we won talk about so wen you get belle you know sey you don get belle try go hospital mek you go see doctor or nurse as you dey go e get list wey you o write down because di tins wey de fit ask you about your family medical history, abou your medications, de go ask you about your mentural cycle so wen you reach there na, de go kon register you for anti-natal so wen you go sometimes you dey go, you fi even go wwith your husband um during your second trimester. so wen you go for anti-natal class we go dey teach you about breast feeding and di techniques de o teach you nutrition, teach you breathing techniques for labour, teach you relaxation tips, um so many tins we you nee to know den go teach you all those tins before you born so de go even teach you sey labour sign self sey da time e don enter labour um wen you dey get um contraction you know sey you don enter labour. den we dey get um viginal bleeding, dey get water brikage dey get in ten se back pain um mean sey you don enter ok you need to com hospital so if you dey come hospital, you need to come with your hospital document your marriage certificate, your ID card yor hospital bag for you and your baby you need to carry all those tins go den de go still teach you how to practics self care to tek care of yourself de go teah you di kind of food wey you need to dey eat, de go teach you di kind of exercise wey you need to do um no sey because um you get belle sey you no go do anytin inside um you go dey eat um food wey e no follow road. you need to dey eat proper food so dat your baby for inside belle o fit dey well um na so e just be you need to know.

Take home health assessment na be sey nurse or doctor go come your house come check your vitals check all you body dem, check if you dey okay um, if e be sey you get any sickness for body dem go let you know. Dem go write any result wey dem, dem go give you make you give your doctor, make your doctor follow up with you, so instead of you to dey go hospital now go dey stay for queue come dey wait make e reach your turn, dey find money for transport Dis one you just dey di comfort of your house sotey health practitioners go come meet you for house No need to stress yourself, you just dey your house dem go come and di good thing about this people be sey dem dey work weekend, saturday and sunday, dem go work, dey o come meet you for house dem go check your body, assess your body well well for you go tell how your body be, check all your vitals check your bp, check your weight, check everything wey you need to check, go tell you sey see as your body be oh um see di kind of things wey you need to avoid becos of di way your body be um dis people now dey make health facility come dey accessible to people people wey be sey, dem no get money for transport wey be sey dem dey sick dem go come dey find how to take pay transport to go hospital, dis kind of people now di thing go come help dem becos now dem dey their own house, dem no need to go hospital. E just be like sey dem dem just come help dem now, dem come help dem come check theirself for their house

Today we wan talk about how to prevent HIV, HIV na deadly disease, as a lady you dress up, you rob lip stick, you carry your hand bag make sure sey you put condom inside your bag becos maybe you no know where you wan spend di night den as you comot try to discuss with your sex partner sey ah you wan wey una dey use condom becos of di spread of HIV. Den even unwanted pregnancy condom go still help to prevent am instead of you to kon carry belle go dey do abortion later so avoid dat stress just use condom, den even sextually transmitted disease like syphilis and gonorrhea, condom too go help to prevent am. Apart from condom e get some oda drugs wey you fit take to prevent HIV, e get head and cream just take am for at least one month, e go help to prevent HIV so e good wey be sey we dey aware of all dose tins so dat we no go fall victim to wetin dey happen so naim make I dey tell una dis oh.

Dis morning we wan talk about first aid treatment incase of nose bleed, wetin you go fit do wey be sey pesin get injury for nose how you go fit take assist di pesin before you carry pesin go hospital naim we wan talk about. If for instance somebody get injury for nose blood dey come outside inside di nose you go tell di pesin sey oya come come sit down, you offer di pesin chair di pesin sit down for chair as e sit down for dat chair make di pesin no rest im back for the chair make di pesin sit down forward becos you no want make blood enter di pesin mouth if e do like dat sit down forward, di blood no go enter di mouth, make you give di pesin hanky, di pesin use hanky clean im nose as e clean am finish you see sey blood still dey come outside make di pesin hold im nose tight for some period of time you count some time, after dat one you say okay remove your hand wen di pesin remove im hand and blood still dey come out you tell di pesin sey oya make di pesin go hospital, dis one now don pass your power if na minor injury as you do dat method di blood go just stop.

today we won talk about first aid gesturehow you go react icase fire happen your house wetin you go do. before fire service go com rescue you. first and foremost, mek we look two senerios di first senero na di fire dey come from outside your house as you don see dat fir dey come you sight di fire, you rush you call di fire service number explain tell dem sey see wetin dey happen oh sey fire na dey come from outide di house oh dey come enter your house oh mek dem rush come ko rescue you. after you don call dem finish, you enter your kitchen carry white cloth soak di white cloth for water, carry dat cloth to see di gap between your door and di floor mek sure sey space no dey, you seal every where as you don do dat wan finish, you rush enter your kitchen any gas dey on try to off di gas, den you go your window you dey peep for window to see weda di fire service dey come you stand for there so dat wen de dey come de go see you kon rescue you. bu no open di window until de tell you mek you do so. di second sinero na in be sey n a di firena inside your houose e dey burn how you won do, how you wan tek rescue your house mek e no burn down. so wetin you go do., first and foremost, you call di fire service number, as you call their number finish, den you rush you carry white cloth you soak am inside water, afta you don soak dat cloth inside wata you throw am enter inside dat your house as you don do dt won finish, you rush, you o go carry fire extinguisher, you try to use am. before den, learn how to use fire extinguisher so dat if anything wan happen like dat for your house, you go fit rescue yourself. after you don use your fire extinguisher finish, you go rush you go your window, you stand for there you dey wait weda di fire service dey come, wen de dey come you siga dem you go wave dem. but mek sure sey you no open dat your window until de tell you mek you do so.

Today we wan tok about um mental health awareness, to create awareness to mek pipo know about mental health just like as we dey tek care of our physical body, we still need to tek care of our mental health. Wen we dey tok about mental health, di way we dey think, di way we dey reason mek we try to guide our mind, mek we dey think positive things, mek we no dey think negative things becos, wen you sit down dey think all dose negative things, um di way your life be o, you know no why your life be like dis o, everytime you just dey think, you go work you dey think, you dey house ayy I wan be like my neighbor o, um I no fit achieve dis thing o, becos of dat you start to dey think up and down, di thing go dey affect your mental health, di thing go dey make you dey break down, um no be sey na only wen you get injury, um na be sey you dey sick or maybe um your physical body, you no well na e mean sey you dey sick, even di way you dey think or think inside your mind, you go see e go dey mek you dey get mental health issue um just like wen person dey sick physical sickness, dem dey fit dey treat di person.who still get mental health um sickness dey still dey fi dey treat d person Once you notice say you get mental health sickness dem still dey fit dey treat di person. So wen di person notice sey e get mental health problem na to just try to meet a doctor um, dey know how dem go tek treat di person, but I go advice sey mek we mind wetin we dey think, how we dey sit down dey think, dis life if you say your own bad pass, if you come even see another person you go see sey even God don try for your body. So mek we try to guide our mind well well. Even di way we dey think o we guide am well um. Mek we no dey think negative things mek we dey think positive things everytime.

we look at di topic wey dey call Microbial contamination tracking water um so, so many things now dey contaminate water like di sewage, den even cow self dem shit for water, um e go dey make dat water dey contaminated, so to track di um things na, sometimes, you go come track to know wetin make dat water dey contaminated, people no know so na im particular doctor now for Australia, come develop um mo molecular mark engines dis molecular mark engines now, we go fit use am track to detect di particular thing, wey make dat water dey polluted. So if for instance now, di water dey contaminated as a result result of a sewage, dat molecular mark engines go detect am, sey okay na sewage na im make dis water dey contaminated if e be sey na all those, um cow shit, na cow na im shit for dat water, den di molecular mark engines go tell you sey okay, dis particular water so, wetin make am dey contaminated, na cow na im shit put, so with dis molecular mark engine wey dis particular doctor develop for Australia come make am dey easy sey, e go come able to know why water dey contaminated, den we come be able to come um treat di water. Make dem um di water dey safe for every body, so dis thing now, come dey so many benefit now. Even industry dey benefit of from dis thing wey dis particular doctor do, so everybody benefit, very great work na im di doctor do, thank you.

tok about um mobile heath unit dis particular unit wey dey help dia pipo for the particular country wey de call, amitone country. ok, so wetin de dey do, de mek sure sey health facility dey accessible to everybody for dat community. everybody wey be sey, de dey sick, wey be sey, some pipo go sey ah, de dey sick o, de go dey find money wey de go tey transport go hospital dey find money, wey de go tek treat dia sef. so dis particular mobile health unit, na de con mek life dey e, easy for pipo. so dose pipo wey dey sick now, na dis so, dis um mobile health unit go con carry bus come outside o, con dey use dia bus dey carry pipo dey go health facility we close to dia community. so de con mek sure sey, everybody na, fit get access to health um facility, sey you dey sick you no get money for transport just go outside, go street, go road, you stand, dey wait for the bus, cos dia bus de dey write dia name put, you go see the name, mobile health unit vehicle, so yo stop the bus, wen you stop the bus, you go enter de go carry you go any health facility wey dey closer to your house um, so de go at ten d to you for dat health facility. after de don treat you finish, de go still carry you come, free of charge. believe sey dis pipo na de dey travel reach like 500 kilometer, de go dey carry pipo from deir com for the, um for the community wey de dey, de carry dem go any, health facility wey dey closer to dem. so, nobody con dey complain sey ah, sey dis particular country now de dey sick, de no fit go hospital. so de fit go hospital na, because of dat mobile health unit um vehicle.

My people una well done o. So today na, we wan look the tins, wey the body need for nutrient, so that body go function well na e be wetin we wan look today. So wetin we dey wan talk about now naim be balance diet ma we dey eat, mo we dey eat well. Then e get some tins na wey e dey give balance diet we wey be sey we need to eat We get um protein. So this protein go make pause the brain function well and go help to grow well So the kain of food we fit for get protein, naim be beans We also dey get am for egg, dey get am for fish Then another tin na be carbohydrate, carbohydrate dey give energy So we need carbohydrate for our body to give us energy So the food wey we for dey get carbohydrate, na e be rice or corn. So another tin na e be fat and oil. So fat and oil too still good for body um For the kain of food wey for dey get eh fat and oil, we dey get from um tins like um. We dey get fat and oil for tins like groundnut um So and the fat and oil too much of it nor good for body um because sey oyibo sey too mu, wetin too much e still dey cause problem So we go still minimize as we dey take am um. So like all those red meat now E contain um saturated um fat and oil. So that one nor too good for body Even ice cream sef too much of it nor still pause good for body um. So we still get eh pause vitamin So we get some food wey be sey e go eat now e go give us vitamin So and this vitamin, e get thirteen vitamin for body. So e get um vitamin D, vitamin K We get vitamin B twelve. Thirteen na de be um So we still get um water na. So we still need to dey drink water um to balance um the food wey we dey eat. So we need to drink water well well. Water good for body well well, So even, to even wake sef in the morning before you eat, you need to drink water um. So even in a day sef you need to drink at least four litres of water in a day. So that one go help to make the system to dey okay pause to make the body to dey normal um so may we try to eat all those food wey be sey de go make our body dey well Nor be sey you go dey eat um one particular food everyday but forget to eat the others You see some people now in the morning e eat rice. In the afternoon e take um akamu. In the night e eat eba. All those tins wey that person eat that day, all of them na carbohydrate That one nor be balance diet. So if you wan eat as balance diet now maybe in the morning pesin fit take tea and bread. In the afternoon fit eat um beans In the night e fit eat rice um. So If e eat like that now, the food na balance diet um. So make sure sey all the classes of food dey inside um dis food wey you eat. Nor be sey go just focus on one particular food. Some people go just dey eat eh food wey be sey e tin nor too good now. De don too put chemical. Preservative don full inside De go eat am Som Some of, some people go think sey na enjoyment dem dey do. De nor know sey De dey suffer theirsef because later later the tin go come dey affect dem um e fi um. So e good sey we eat wetin be sey e go good for our body. E nor go cause problem for our body. Thank you. Una dooh. Una bye bye o

we won talk about um family planning, family planing na how to plan di number of children we you go get as a woman mek you no kon dey born everyday so na in be di family planning wey we dey talk about here so but de kon get barrier or this um family planning so di barrier nain kon be sey di contracepts na den no dey avalable den den we talk about um distance for health centers, den education den legal so na all those tins na in be di barrier. so for dat health system na maybe di health center or hospital dey very far, de no fit go there den education wetin pipu dey think about family planing wetin some pipu no know out of ignorance de go tell you sey family planning no e no good, den socially some pipu sey um, de won born um many children mek den get many children sey government sey ok if you never reach um eighteen years, you no go fit do family planning. den even um covid19 dat time, e still affect family planning because pipu no fit comot for house, pipu no fit go health center um, so di solution to dis barriers mek sure sey all those tins wey i talk sey be barrier dey o mek sure sey den dey avalable o like di um all those um drugs to tek, den di injection everytin dey avalable to use mek sure sey dey educate pipu about family planning so dat den go know about di family planning, um de go tell dem sey ah mek you kow how many children you won um born oh reduce unplan um pregnancy so all those tins, den go help so dat pipu go know wetin dey happen for dis e family planning. so dat den o fit know how to plan their children mek den know di number of children wey den o fit train na in de go born.

today, we wan tok about um prenatal care prenatal care na in still de still dey call anti-natal so dis anti-natal when woman discover sey she get belle den she go go hospital sey hospital to see either doctor or mid-wife to at ten d to am so doh con dey check di woman to know as the baby be um so by the time dem dey check dis ting na, he go con prevent any health care problem wey go come later doh fi monitor the child how the pikin be um so by the time the the pregnant woman go hospital de go check e body well de go check the woman BP dem go check the weight to know wether the BP dey ok, wether dey no, wether the weight dey ok so when the woman go the hospital the first day wey go con register by the time the woman just tell dem sey ah he get belle, most times na, as from four months the woman go go hospital go register so dat dem go dey monitor the pregnancy um, so by the time dem monitor the pregnancy to know everyting about the pregnancy, to know the how e go tey happen during birth for everyting dem go teach the woman, so dat, the woman go know everyting um, so dat may problem no con occur for the pregnancy so na when dat woman dey go anti-natal so dem go dey teach the woman wetin the woman sup suppose to know even dem go even tell the woman about um immunization um by the time the pikin, de don born the pikin you need to carry the pikin come for immunization dem go even teach the woman nutrition de go con dey tell the woman the check up wey need to dey come dey do before she go con finally born um so dem dey monitor the pregnancy well well so dat mek problem no con occur later so wetin dem dey do na first time every come every month dey go com put am for if the pregnancy dey less than twenty eight um weeks dem dey come every month to dey check am as you don go far dey go con see doh con dey check am every two two weeks den, he get when he don dey close to when the woman go con born doh con dey check am, every week, yoh con dey go hospital so when the woman come for anti-natal, the first day wey he go come con register de go dey ask the woman some kind question, dem go ask to know wether the woman dey smoke wether the woman dey drink dem go ask wether the woman get diabetes wether anybody get diabetes for dia family de wan know wether any problem dey dia family, so dat de go fi check mate all dose tings during the pregnancy, dem go fit monitor the pregnancy well so dat to avoid um problem when the woman wan con um, born the pikin um, so dem go teach the woman, the kind of food wey she go dey eat how he go tey dey feed well, so dat, the pikin for the belle go dey grow well the woman how to take care of in sef dem go even tell the woman sey ah dem get some kind of tings wey no need to do, de o con teach the woman about about um labour, how you go tey know sey ah, he don due to born o the signs wey you go get during labour, when you get all dose signs doh know sey you don enter labour, den you rush come hospital so dat doh doh con deliver the pikin, so dat you no con get any complication for house na all dose tings na den dey teach the woman if you come for anti-natal den de go try to know the position of the pikin for inside the belle, wether the pikin dey well for inside belle de go dey check all dose tings um dem go even sey mek the woman go for scan anyting wey scan con tok so the mid-wife and all the doctor go con know wetin doh con advise the woman to do so na the process for anti-natal na in be all dose one um

we won talk about eh public health. public health na di way health pipu go tek dey take are of pipu for di community wen den dey um. dey dey try to improve dey protect di wellbeing of di community um de mek sure sey de promote health lifestyle, dey help to keep children their welfare dey help dem dey also dey check diseases an injury de try to prevent and protect everybody against anytin wey disease disaster mek sure sey water for di environment dey very clean. dey provide first aid for everybody um those officers too wey dey in charge dem dey work everyday so dat mek dem achieve dis goal, dem dey work both local even globally um dey work so dat dey would mek sure sey di environment dey ok den dey try to make provide for vaccination even family planning, motor vehicle safety and clean environment, dey try to de do be dat. de dey also to pipu children pipu dey sponsor dem mek dem go school go study about health dey also provide um medical centers so dat who dey sick go fit go health center go treat e self den de dey elp for pipu for career under health so dat dey o fit achieve di career wey den need and dis career get different setups wey den get e fit be national, state and local government e fit be national and local health agency and department, e fit be national, state and local government, e fit be national and local govenment health so dey sey under non-profit organization de even primary health base education and foundation den non-profit organization, private health base organization and foundation. den di common public job na im be kin job wey you fit get na in be community health worker, den disease investigator, health officer officials, environmental health specialties den health advisor. so all those kin jobs wey get de even occupational health and safety specialties, public health analyst den public health educator. so dis kind of job use fit get so wen pesin dey sick dey easily rush am go hospital dey ask for di pesin information dey provide health policy coordination, den research analyst den di main purpose of dis health care na to provide high quality medical care. dey try to prevent di spread of sickness and diseases to pipu, de dey try to protect our environment against because, de dey try to encourage any behaviour to prevent chronic um diease, de dey enable of emergency plan well for de dey sure sey quality and sensible health center dey available, den dey de collect pipu information and report to di various health center wey dey around dey dem so na wetin be di function wey de dey do into public so if you won know more of it now fit still visit um website na to know more about dis tin.

pandemic and epidermic we wan see the difference, because some pipo no know the difference de dey interchange dem. so dat time for corona virus, as pipo con dey tok sey corona virus na epidermic, no. so, na later world health organisation de con do deir research de con come outside say ah, corona virus o, na pandemic o, err ehn, no be epidermic. so, and before den na, some pipo too first still dey carry rumour to dey sey ah, sey corona virus o, na pandemic um. so, as world, world health oragnisation con tok am sey ah, sey na pandemic, de no surprise because, de don first tok am sey, na so e be. so now we wan see the meaning, so dat we go fit dey differentiate am well on awa own. so if we tok about ehn, epidermic, epidermic be sey, na disease wey occur for particular area na, wey be sey dey above wetin de expect for dat um population for dat um area um na in be the meaning of epidermic, and example of the epidermic na in be SARS, if you remember SARS wey happen dat time, wey tey kill so many pipo, na epidermic na in be dat one um. so, on the other hand na, if we tok about pandemic, na epidermic wey sey, e fall for so many country, con dey affect large number of pipo, so na in be, dat um. so and den, example na in be, dis um corona virus.